Munombozviziya ere kuti akuna chimweni chiro chinoita kuti tizvingwarire kumatenda emukhuhlani chinopfuura kuhloyiwa ngazi yako nguwa iripo

Ukazwe kwadaidzirwa kuti uyai antu mubairwe kana kuti mudontedzerwe, usakorere kuenda antani. Zvinodetsere iwewe nemburi yako, unorarama.

Kuti muri mai zviyani mwatobara mwana wenyu mungani wenyu mukuru chatove chibhedhleya kuone kuti mwanawo wabairwa here kudzivirirwa kumatenda.

Kune zvidxoko zvakawanda maningi zvinodxokwa neanoshande muzvibhedhlera eiedze kuzvingwarira pautano hwawo asabatira matenda.

Mikhuhlani iyani inotapuriranwa nekufemerana yakashata maningi. Sakei meiona magume kuchibhedhlera zviyani madhokodheya akona anonga akazvivhara mwiiri weshe.

Mukuedza kuderedza kupararira kwemukuhlani inotapuriranwa antu anokurudzirwa kuti ngaaende anoongororwa ngekudzivirirwa mikuhlaniyo.

Kuti kwaite mukhuhlani mundau zviyani eutano tinoone akazvioutiridza mwiri yavo. Eiuya kuzoseenza kana kuti kunodetsera vanenge vabatwa nemukhuhlani wowowo.

Chiro chakabaanaka yaamho kuti antu afundiswe maererano ngemikhuhlani inotapuriranwa kubudikidza ngemhepo.

Mwaimbozviziya ere kuti nyara dzatinosamba kumamizi kwedu dzine masambirwe ezvinoitwa tichiningire nyaya dzeutano munotofundiswa kuti zviozwa sei?

Amunaa kungozvidziirira kumikhuhlani kwakandoo naka yaamho, nguva zhinji kana zveibairwa muntu kudai azvina nemare yauno bvisepo unondobairwa muntu zvega.

Antu odetsereka yambo kubudikidza ngezvirongwa zvemabandiko ezvehutano pashi reshe ekuti muntu weshe aone hutano hwakanaka zvisinganingirwi kuti uri werudzi rwuri.

Kubudikidza ngechirongwa chekuwanise utano mundaraunda, ewutano anotse migodhi ngekuchera zvibhorani, kuti muntu weshe awone mvura yakachena.

Kune mapandiko akasiyana-siyana, anobatana nebandla rehutano kuhambe mumamizi eibhuira antu ngekuafundisa maererano ngehutano.

Ebandla reutano ane mukuwo waanombobuda kubanze, eifundisa antu maererano ngekuchengetedze ana. Pamwepo dzimweni dzenguwa anotobahina chokurya.

Kubudikidza ngekuwanisa utano kuruzhinji mapandiko akaparadzana anooneka eichere migodhi eiwanise mvura yakashambidzika kuruzhinji.

Chiro chinozwi mvura chakakosha muntaraunda. Ngendaa iyoyo eutano anoone kuti ntaraunda imwe naimwe yavaniswa ere mvura yakachena yakachengetedzeka.

Bandiko rezveutano rinoona kuti muntu weshe waona ere mvura yakachengetedzeka ngekudarokwo zvibholani zvazare mumamuzi mwedu.

Chirongwa chekuwanise mvura kuwantu mundarawunda chirikubetsera yamo. Matenda anoyite mashoma kana mvura iripasinde nemwezi dzantu.

Tinobonga yaampho ngehurumende ngebandiko reutano ,nekuona kuti muntu weshe wawaniswe mvura, yakashambidzika, rakabaanaka.

Munozviziva ere kuti ehutano avo anotombohamba muzi ngemuzi Eitofundisa antu maererano nekudzingwarira mikuhlani yakasiyana siyana.

Munoziya here kuti kune hurukuro, dzinotomboyiswa ngebazi rehutano nehurumende ngemuntu weshe, mayererano ngekuwunganidzva kwemari yekutenge mitombo yemuzvibhedhlera.

Mukuedza kuti muntu weshe ave nehutano wakahlamburika tinoona vehutano ndau zhinji veiaka panogadzurirwa mvura yekuti andani amwe.

Akuru akuru ebandla reutano anoite midhibano mikuwo yakawanda maningi eiyedze kuda kuone kuti ruzhinji rwaona ere utano.

Muntu weshe urikuwana kudetserwa muzvibhedhlera kubudikidza ngemadhokodheya edu azara nyika yeshe , cheshe chaunode kuiswa pachibhedhlera muntu weshe urikuchiwana.

Bandhla rinodziemerera rinoona ngezveutano hweana adodori ,ngefundo yeana rinofundisa antu ngenyaya yekuchengetedzwa kweana kuona kuti ana akagara zvakanaka ere.

Chiro chakakosha yambo kuti tikazwe kwadeedzerwe mudhibano zviyani unechekuita ngeutano hwako muntu ngatiende apana chinoduswepo kundoyayiya wotopona.

Kuti mundau zviyani kana munyika mukauye mukuhlani, akuru-akuru enyika ngeebazi reutano, anotogare pashi kugare midhibano, eyionesana kuti mukuhlani onawo wopedzwa sei.

Mvura chiro chakakosha paupenyu hwamuntu weshe ngekudaroko muntu weshe unotarisirwe kuti aseenzese mvura inobva pandau dzakashambidzika.

Tinokurudzirwa andani kuti taite hama yedu yarwara nendxondo tiitore tiiendese kuchibhedhlera zviriyo zvibhedhlera zvinochengeta anhu awawo.

Kune mapahla akaparadzana ari kubatana pamwepo eiona kuti opedza sei mukhuhlani wendxondo antu odetsereka sei.

Antu nemibhedhu yaamuzvibhedhlera yakanaka maningi mizhinji yakhona yanemavhiri imweni yakhona inoita kuti unokona kukwirira kana kuderera.

Chakanakire pazvibhedhlera zvikuwane ngechekuti aurashikwi ngendaya yezvipambureki zvinenge zvakangodzara mweshe mweshe maunenge weihamba.

Panonga pakaakwe chibhedhlera panosise kuonekwa ntaraunda yakhona yakachena yakahlamburika, pakachekerwe mashango kuti matenda asapararira.

Chanakire zvibhedhlera zvemazhwa anaya ngechekuti akuise zvikwangwari aumborashikiba kweshe paunohamba unenge weindoteere zvikwangwarizvo.

Zvibhehleya zvikuwane nezvidoko zvave mumantaraunda mwetinogara. Tinondorambe teikurudzirwa kuti ngatidakarire kuendemo todetserwa.

Dzimweni dzemukuvo tinomboona akuru ezvibhedhlera eibuda kuhamba nemadhogodheya eionesana panonga pechida kunasurudzwa, muzvibhedhleyamwo.

Mazuva anaya nezvikiriniki zvidodori zviyani zvinotosungirwa kunge zviine zviine midhebhu , ingaa mishoma hayo asi inonga irimo, kuti antu aone kudetsereka.

Kune amweni mapandiko anodetsera antu kuti aone kurapika agare neutano hwakanaka. Mapandiko ayana unengana weipote weitoise kamare kako ,kuitire zuwa raunogumirwa ngedambudziko.

Tinodakarira maningi ezvebhedhlera ngekuti anoezanisa antu. Muntu weshe unosisirwe panofanirwe kuguma, sakei muchiona eiise zvihlayo zvinohamba .

Vafundi ve fundo yepadera ari kufundire zve utano nguva zhinji tinoone eisenze pamwepo eyi betserana kuonesana zviro.

Ashandi anonga eifundira zveutano, nguwa zhinji anotosifunda eitoseenza basa remene . Kuti kuri kuhloye ngazi anenge eitohloya, echinyora pashi zvaanenge aona.

Zvinobadakadza yaambo weionawo mwana wako akamire pane arikufundira kuita hudhokodheya. Ngatidakarirei kufundisa ana edu ana mai nana baba.

Mhatso dzinofundire ana ari kufundire zveurapi dzinosisirwa kuti dziri mhatsoo hlamburuka, zviro zvakarongedzwa, zvakarongedzwa chimwe nachimwe pandauu yacho.

Kakurutu afundi eyi fundira zve utano anoto funda ari mu mbatso dzakona kuti eyi fundire zveku hloya anoto funda ari mu mbatso dzakona eyito hloya.

Mhatso dzinoseenzere vana varikufundira zveutano dzinosise kunge dziri mbatso dzakarongedzeka dzakahlamburuka zveinyorwa panonga pane zvinokuwadza panenge pakaiswa zvikwangwari.

Kudharako taindoziye kuti antu anofundire zveudhokodheya eiayisa zvinezvi nyamashi unowu nendombi todzione dzeifundire udhokodheya.

Pane amweni matenda ekuti munotanga mabhuirana nadhokodheya kuti oizwa ere zvona kana orekerwa. Zvinotariswa mitemo ine chekuite neutano.

Kune mapandiko akawanda maningi akadziemera arikubatanapamwepo kuedza kuona kuti antani ayani arimumakanyi adetsereka ere kuti eide kuvhiiwa akone kuti avhiiwe pasine mutoso.

Pakauye mukhuhlani webeshamupengo uyani, ayungu akapere kufa mwazwa. Isu vechitema kunoku kuAfrica takapona ndiyo mitombo yedu ,yataifukira mishaniyo.

Ikodzoro ye muntu weshe kuti pauye mu kuhlani unonga weida ku dzivirirwa zviyani kubudikidza nge naiti muntu weshe ano sisire kuti abairwe.

Kune mihlongano inotombogarwa ngeveutano veyitofundisa vandu maererano ngokuziva kodzero dzavo nguwa yaanenge eyihambira zvibhedhlera.

Muntu weshe unosisirwe kuziya kuti une kodzero yekudziirirwa kumikuhlani ingade kuuya, kubudikidza ngekubairwa kana zveibairwa.

Mazuwa anaya akuchina unofire mumhatso ngendaa yekuti chakata kwaite zvibhehlera. inyari ndau ipi chibhedhlera chaayo antu ari kunopona ikweyo.

Chiro chakakosha maningi chekuti tirambe teitora asharuka edu eimbohloiwa kuhamba kwengazi mumwiri yawo, azhinji akhona ngazi aichahambi zvakanaka mumwiri dzawo.

Tinobonga maningi mbanja rezveutano, ngekuaka kwaraita zvibhedhleya munharaunda. Nharaunda zhinji dzanazvo zvibhedhleya.

Ngekuedze kuderedza kupararira kwemikuhlani inotapuriranwa, vezvibhedhlera tinoone vakanyore ndau dzinofanire kugarwa ngeantu akaemere kudetserwa.

Hurumende yakatendera amweni madhokodheya eiri kupa matsamba ekuti akone kuaka zvibhedhlera zvawo kuti ntaraunda dzidetsereke.

Anoseenzera munohloyiwa zviro kazhinji kakhona anonga atori ngezvikaba zvaanonga eirashira zviro zvaanenge apedza kuseenzesa.

Akuru akuru ezveutano anombohambire zvibhedhlera eiona kuti zviri kuiswa muzvibhedhlera ndizvona here maererano ngekupe utano kuantu .

Tinoba adakara yaaampho ngokuti zvibhedhlera zvizhinji zvooneka musinde mweantu, antu aachahambi mumango wakakura kuhambire chibhedhleya.

Vanohambe muroad ngemovha anofundiswaa kuti akaona movhayo yechibhedhleraa yeibake malaiti yeiridze chinorira antu anosisirwe kuti abude kunze kweroad, voipe mukana yopfuura.

Anoaka zvibhedhlera munombozviningisa ere kuti anoaka zvibhedhlera musinde merodhi kuitira kuti movha dzinenge dzeida kutwara varwere dzione kuhamba.

Tinodakara yaampho ngekuwanda kwaite ndau, dzekuti antu anodetsereka pautano. Anamai ayani aachahambi mumango wakareba, kuti aende neana, anozemenwa.

Eutano anobatikira maningi utano hwemuntu weshe. Tinoona dzimweni dzemukuwo muzvibhedhlera eikumana ngeanenge akasungwa ayani.

Zviyani zvinomboitwa ngeatungamiriri endau kana enyika kumbohambira zvibhedhlera eimbobhuya ngeakuru epo zvakanaka maningi zviri kuwandudza budiriro muzvibhedhlera.

Ana baba woye kuti tazwe panooanfda zviyani ngatikurumidzei kuhambira chibhedhlera ngendaa yekuti ariyo akatomirira matambudziko awawo madhokodheya adzaramwo muzvibhehlera.

Akuru-akuru ezvibhedhlera ane mukuvo vanombo shanyira zvibhedhlera. Eiona kuti antu ari kuvaniswa ere utano hwakakodzera.

Chiro chikurutu chakakosha chinosisirwe kuiswa ngevezvibhedhlera kuise zvikangwari. kuti muntu aziye kuti paari kupinda ngepari.

Chitenda cheshuga chitenda chakashata maningi, ngendaa iyoyo muntu wese unosisirwe kuti aziye zvaanofanirwa kuti aite.

Madhokodheya ayani atinozoone muzvibhedhlera anthu anonga akatora mukuwo wakareba maningi eifundira maererano ngemikuhlani yakaparadzana.

Munomboziya ere kuti matenda mazhinji aachaoneki ngemadziso newewo muntu ukazwe pakunesa imbobatawo ruxunga wombobvunze chero dhokodheya ari kuretu unodetsereka.

Mazuwa anaya michini yechimanje-manje inondoseenza peshe-peshe, kusanganisira nemuzvibhedhlera inoseenza kubvire kunyore mazina enyu mweyigumepo.

Nhenda dzinouya pamuntu nenjira yakapadzana dzimweni dzemukuwo inokona kuuya mumadziso dzimweni dzemukuwo dai indxondo kana dzeingodaro.

Mukuyedza kuderedza ngekupedza mukuhlani wekuhamba kwengazi mumwiri wemuntu, pane zviro zvaanotarisirwa kundya nezvaanotarisirwa kuti asandya.

Kwanemicheni yakawoma mazuvano. Micheni inowongorora magomararawo wokuningira mwiri wemunhu weshe. Inoyite zvokuyise imwe mukati mwo, vochikuhloya urimona.

Tinokurudzirwa kuti tikazwe musoro weipanda zviyani tisarambe teindomwa mapilisi ekunyaradza marwadzo zvimweni zvinenge zvoda kuti undotanga wahloyiwa zvioneke kuti chii chirikukonzera sororo kuti ripande.

Madhokodheya anoshandire pamwepo nyanyei nguwa iyani yaanonga eivhiya antu. Kunyari kubvisa matenda egomarara mumwiri dzeantu.

Antu azhinji anotye naiti asi naitiyo inokupe upenyu kundohloyiwa konako watozvidziirira kumatenda akaparadzana.

Tinokurudzirwa kuti tivhakachire chibhedhleya mukuwo nemukuwo ngenyaya yekuti kune amweni matenda ekuti waribatwa wanaangisana ngerufu.

Kuhloyiwa zviri mumwiri mwedu kwakakosha maningi. Kwakakoshere kuti muntu unokurumidza kuziya pane nhenda, wokurumidza kudetserwa.

Anhani kuti tazwe panopanda zviyani tisaerengeraba kuende kuchibhehleya endai ngekuti anhu azhinji arikupona magomararawo anhu arikurapwa eitopona.

Ku dakarire chibhedhleya kwakanaka maningi ngendaa yekuti madhokodheya ano mudetsera kuti kuri kuto yamba kwe gomarara anomu detsera kusvika rapera.

Micheni yemuzvibhedhlera yakawanda maningi , imweni yakona ngeyekuhloye kuone mukati mechipfuva mako kuti mapapu ako akaeme jakanaka ere.

Panotorewe ngazi payani einde nayo kohloya aahloyi chitenda chimweba anotohloya zveshe zvinosisirwe kuti zvioneke zviri mumwiri mwako .

Mbatso dzinohloyerwa zviro dzinotarisirwe kunge dziri mbatso dzakahlamburika. Chimwe nachimwe chakarongedzwa mukamuri mwechinofanire kunge chiri.

Mazuwanaya apana chisikachaoneki ba munganyari mungazi mwemuntu zveshe zvinobuda munyari munxondo kubudikidza ngemucheni yadzara muzvibhehlera.

Chanakire mazuva anaya ngechekuti matenda aachazi ekufungidzira ngendaa yekuti michini yaamwo muzvibhedhlera inohloya peeshe.

Michini yechizvino zvino yoite kurerutsa mishando yemadhokodheya. Zvaitore mukuwo wakareba kuti wakotsora zviya kuti uningirwe kuti muchipfuva mwakanaka ere

Mphatso dzinohloyiwa antu ngezvinobve muantu dziri kuwanika dzeivandudzwa nyika yeshe kubudikidza ngemicheni yechizvino zvino yawoseenzesa.

Mumbatso dzekuhloya mune micheni yakadzaremwo inonga yeisenzeswe kuhloye ngazi, kana zvimweni zvinonge zveibva mumwiri vemuntu.

Michini yagaremwo mu zvibhedhleya imweni inoite yekuti inoita zvoku bekwemo yo hloya waka iswemwo mukati ino budisa zveshe zvinonga zviri mungazi nemu ndxondo dze munhu.

Kune njira dzakaparadzana dzinoseenzeswe kuhloya zvinonga zvabva mumwiri wemuntu. Pamweni pakhona anoseenzesa zviphepa zvinenge zviine mutara yakaparadzana.

Mukovo vatari unouyu hazvichambotori mazuva kuti muntu uziye chitenda chako. Kubudikidza ngemichini yagaremwo muzvibhedhlera.

Zvinonga zvasenzeswa muzvibhedhlera azvingoraswi nje zvine murashirwo azvinoizwa kamwe nekamwe Kakabatwa makarongeka eizwa mhando yemarara.

Mumbatso dziyani dzinohloyerwe zviro nekuchengetedzwe mitombo imweni inonga irimo munonga mweitoringe zvimakaba ngemakabati ekuise mitombo imwe inonge yeide panotondorera.

Chiro chakanaka maningi, kuti mwadzithwara zviyani, murambe mweivhakachira chibhedhleya, mweindohloiwa kuti ngazi iri kuhambe yakanaka ere?

Kuti anamai wee naanababa mwaone kuti kamwana kapishe mwiri zviya, ngatikurumidze kurumba nako kuchibhedhlera. Zviriyo zvekuti anomudetsera ngemubhedhu yakanaka.

Chibhedhleya chimwe ngachimwe chine mbatso yakaakwa inondoemera ana mai ayani anenge ode kubara mogaremwo ngeanenge abara .

Chiro chakanaka yambo kuti maone kuti madzi twara zviyani mokurumidza kuende ku chi bhedhleya kune zvaano hloya konakoko zvino chengetedze mai nge mwana wawo.

Kuti mweide kuronge mhuri zviyani zvakanaka chaizvo kuti muende kuchibhehlera anondomubhuyira njira dzakona dzeshe ochimupe nguwa yekusarudze chamunoda.

Mukaningira Pamunogume kuvhibhedhlera payani muchaone kuti ana ane dii rawo raanorapwirwa zvakanakire kuti ana anochengetedzeke pamikhuhlani yakaparadzana.

Zvinokurudzirwa maningi kuti anamai ,aone kuti ana abairwa ere. Dzimweni dzemukuwo, akasabairwa ndipona petinozoona oite, zvekuoma mitezo zviyani.

Tinosisirwa kuti tidakarire kuenda kuchibhedhlera ngenda yekuti mazuva anawa kwane michini inongoiswa imweni inenge ichibairwa pamikunwe zveihloya.

Kune hutekwerede hunoseenzeswe muzvibhedhlera kushande mishando yakaparadzana, mizhinji yakhona inoite kuti mushando ureruke muzvibhedhlera.

Tinodakara yambo ngekuti zvibhedhleya zvikuwane zvange ngemichini inodetsera kuhloya matenda muantu , dambudziko guru ritori ngavapo ngeremare yekupindemo mumuchinimwo.

Antu arikufunda maina, arikufundire zvekudhogodheya. kune akutokone kudzosere mazino kumapetudza pandau yawo, eisungire simbi zveitoita peyani.

Imweni midziyo yorerutse mishando muzvibhedhlera ,inosanganisire zvihlayo. Kwaane zvihlayo zvinoseenza . Kana weida kuatiswa unoatiswa, weide kudzasirwa unodzasirwa.

Kune maturuzi akawanda maningi anoseenzeswa ngemadhogodheya muzvibhedhlerazvedu. Chinozoitikepo ngechekuti dhogodheya unozotora chituruzi chakhona zveienderana ngechitenda chaanoda kurapa.

Kune amweni machira etinombodhibana nawo muzvibhedhlera mazhinji akhona nonga eiseenzeswe kunasira nyama dzeanthu kuti dzidzokere pandau.

Tinokurudzirwa kuti tiende kuchibhedhlera, ngendaa yekuti michhini yaayo yakawanda maningi. Unokurumidza kudetserwa wokurumidza kupetuka kanyi.

Matuluzi anoseenzeswa ngemadhokodheya, anotode wona akafundire mushando wakhona ndoona anonga eiziya kuti chino ngechiri chinoshande pari.

Mune midziyo yadzare muzvibhedhlera midziyo iyi iri kuuya kurerutsa basa kumadhokodheya nekumashandi eshe Ari mubandiko Rezvehutano.

Zvawandemwo zvimichini zvinoshanda muzvibhedhleya zvizhinji zvakona zvinenga zveiseenzese muriro wemagetsi kundobairepo chototanga kuseenza.

Midziyo inosenzeswe muzvibhehlera yakawanda maningi. Chezvinochiita zvinonga zveindosiyana ngepeunonga weide kusenzesa.

Kune mathuluzi akaparadzana anoseenzeswa ngemadhokodheya. Chezvinochiita ngechekuziya kuti unode kuzvishandisa pari ,ngemuntu wakhona unode kuseenzeeserwa.

Pamidziyo inoite kuti mishando ireruke muzvibhedhlera, panoonekawo inoseenza kuhambisa kune aya anenge oite dambudziko rekuhamba asina kubatira.

Mwaimbozviziya ere kuti kwaane zvimweni zviro zvonasirwa, zvinodetsera kuti mwiri wemuntu ugare uri pandau. Kwaane mabhande ekusunge muchiunu kudzasira mandani.

Muchibhedhlera hakuchina zviyani zvokuti vana mbuyanesi anopedza chibhedhlera chese eyirumba akabata zvirumba mumanyara. Mazuvano aya kwavanezvingoro unoyisepo wotosunda.

Machiremba emazino ane mathuruzi awo aanosenzesa pamushando wawo. Mathuruziwo anokurudzirwa kuti ngaazosukwa ngemichemwi kuti matenda asatapukira

Mune midziyo yakawanda maningi inoseenzeswe muzvibhedhlera mizhinji yakhona inoita kuti basa rirerukire anoshanda muzvibhedhlera.

Mbatso dziyana dzinovhiirwa antu dzinosisirwe kunge dziri mbatso dzine michini inoseenzemo musina zviro zvakawanda zvinokwanisa kukanganisa mashandire emadhokodheya.

Zvizhinji zvirikunasirwa mazuva anaya michiniyo irikunasirwa iine mavhiri ekuti chinokona kutohambiswa chona kuendeswa pamutenda .

Madhokodheya emazino ane mathuluzi awo aanoseenzesa, mathuluzi aya anonga eyisiyana ngemuntu urunasirwa mazino akona pazera.

Midziyo inosenzeswa nemadhokodheya panguwa iyani panguwa yaunenge uchifuya muntu inosisirwa kuti ingwarirwe pekuti aparadzire matenda.

Tinobaade kubonga yaambo ngemicheni yadzare muzvibhedhleya. Antu haachapedzi mukuwo wakareba eihambire chibhehleya, zvizhinji zvakona zvaakuite kukurumidza.

Mune zvidziyo zvakawanda maningi mu zvibhedhlera zvinonga zveyi senzeswa nge madhokodheya nge makoti zvi zhinji zvakona zvinoite kuti mushando uarerukire.

Varerukira madhokodheya pamushando wavo, dzimweni dzemukuwo mutenda haachagoni kureketa, muchini ndiwona unenge obhuya zvirikuitika mumiri wemuntu.

Mukuedza kurerutsa mushando muzvibhedhlera, zvizhinji zvacho azvichaiti zvekumwirudzwaba, zvaane mavhiri, kundoisemwo wotosunda.

Antu aachabiri kuramba echienda kuchibhedhlera mukuwo ngemukuwo ngendaa yemichini yaayo mazuva anaya, zuva rimwe unenge watopedzerwa zveeshe.

Ruzhinji rwodetsereka muzvibhedhleramwo kubudikidza ngemichini yechimanje manje yaamwo imweni inosanganisira rutunga.

Mazuva anaya kundokorerawo hako kuende kuchibhedhleya unenge weitodzikuwadza ndiwe ngendaa yekuti mishini yadzaremwo imweni yakona inoseenza ngemagetsi.

Mwakambopindemwo ere munohloyiwa mazin mukaningire chihlayo chakhona. Chinoita zvinoda dhokotera ari kukusenza, kuti eida kuti chieme chiende mudenga chinoite.

Mukuendza kubetseredza kuntu muntu weshe akone kuguma ndao yaanoda tinoone bandiko reutano reinasire zvihlayo zvinohamba zvakaparadzana .

Kubudikidza ngekuda kuwanisa hutano kumunhu weshe kune zviri kugadzirwa ngeeakafunda zvinodetsera kuti munhu wakuwara zviya ringava boko wokupfekedza chekuti ridzokere pandau.

Madhokodheya ooneka achirerukirwa pamushando wawo kubudikidza ngemuchini yechimanje manje yadzaremwo muzvibhedhlera zvedu nyika yeshe.

Imweni yemidziyo inosenza muzvibhehlera zvinonasira mazino nekudusa mazino inode kuti ichengetedzeke ngenda yekuti aushandi pamuntu umwe peyani.

Zvidziyo zvinenge zvaseenzeswa ngemadhokoteya maanenge eivhiya antu zvine masukirwe azvo azvinoitwa zvinotogezwa ngemuchini.

Mazuwa anaya ana mukoti aachabirirwi eitware zviro muzvibhedhlera kwane zvingoro zvekuti zvinoiswe zveshe otohamba asina chinonesa .

Naiti dziyani dzinosenzweswe muzvibhedhlera dzinosiyana ngemazera anoda kubairwa dzosiyanahe ngendau yakona inode kubairwa .

Kubudikidza ngemichini yadzaremwo muzvibhedhlera, azvichatori mukuwo wakareba kuti muntu uziye panonga paine dambudziko mumwiri wako.

Midziyo yekusenzesa yazare muzvibhedhlera hurumende yakabatano nebato reutano varikuramba veiunze midziyo iyona kuyedza kurerutsa basa kumadhokodheya .

Mushando woreruka peyani muzvibhehlera umo nyanyei zvibhehlera zvikuwane mizhinji michini yadzaremo atichapedzi nguvaba teitsvake chitenda.

Kunedzimweni mhatso dzatinoona muzvibhehlera dzinondoite mushando wekusimbise nyama dzeantu kudzidzosere pandau da unenge wakakuwara.

Zva wandemwo zviro zvino senzeswa kurapa matenda mu antu imweni mitombo yakona inonga yei ite ino pfekerwa imweni ngeye kumwa zveindo daro.

Zvihlayo zvechimanjemanje zvinoonekwe munonasirwa mazino muyani zvinoita zveshe zvinoda dhokodheya kuti eide kuti uate chinoata kuti weide kuti ugare chinogara.

Hurimo humitini hudoodori muzvibhedhleya. Hwese hunondodetseredza kuti mishando ireruke kumadhokodheya panguwa yaanonga eiite ,mushando wawo.

Tuma thurizi tunoseenzeswa ngemadhokodheya nguwa yaanenge eiita mishando yawo tunosisa kunge twakachengetedzeka tusangooneka peshe peshe.

Mu zvibhedhlera mune midziyo yaka wanda wanda imweni yakona ino sanganisire mabhotoro ekupa mweya kune ayani anenge oremerwa nge kufema.

Imweni mitombo iriyo muzvibhedhlera umu ngeyekutoti uno tobayirwa zviro muzvigumwe mwakomu muchini yotobhuya zveshe zvirikuitike mungazi mwako.

Mathuluzi ngemicheni zvinoseenza muzvibhedhlera, zvakawanda maningi. Zvimweni zvakhona zvinonga zveiseenzeswa, ngeayani anoseenze kubandiko remazino.

Chainyanya kuita kuti antu afe makore apera ayo inyaya ye kunonokerwa kuonekwa chitenda. Hino mazuwa anaya ngendaa yemichini zvitenda zvakukasikira kuoneka.

Mukuedza kurerutsa mabasa, kuzvibhendlera kwaane michini inodetseredza kumabasa akawanda maningi muzvibhedhlera umu.

Mitombo yetinopuwa kuzvibhedhlera yechikotsoro inonga yeisiyana ngezvaunozwa, nguwa yaunenge weikotsora kusanganisira marwadzo emuchipfuwa.

Tinokurudzirwa kuyaeya zvinodiwa paunomwa mutombo wako ngendaa yekuti umweni unenge uri wemangwanani ega umweni uri wemadekoni ega tisazvikanganisa, tisazvishaishaba.

Mitombo yedu yechiyungu iyi, irikunasirwa zveitobve mumitombo yechiantu. Tinozviona petinohiniwa payani Ukaningire chibhotoro chachoni chinonga chine shakani rinokukombi...

Tinokurudzirwe kumwe mapilizi atinonga takapuwa kuchibhedhlera eshe nemukuwo watinenge takabhuirwa toita saizvozvo.

Imweni yovoonyora kuti mitombo yechimanje-manje haimitombo yechimanje-manje ba. Mitombo yakanasirwa ngemitombo yedu yechiantu. Zvizhinji zvakhona zvinosanganirisa uchi ngezvimweni.

Mitombo yechikotsoro yakadzara muzvitoro zvinotengese mitombo mune kaindi ngekaindi, kundoabhuira zvounonga veizwa paunenga veikotsora votokupa.

Muntu wese unokurudzirwe kuti paunohiniwa mutombo payana, wabeura chibhokisi chakhona unoda kuti umbotanga waerenga kapepa kanonga karimo kanokuronzere zvinosise kuti zviizwe.

Mitombo yechimanje manje inosanganisirahe mvura dzinowedzerwa mumwiri mwemunthu kana munthu oshaye simba zviyani, inodetsera.

Tinokurudzirwa kuti patinohoniwa mitombo payani, dayi mapilizi, tiyayeye tizwe kuti mapiliziwo anomwiwa nguwanyi.

Mitombo yechiyungu irikunasirwa mazuva anaya yeana yawanda maningi. Imweni yakona inenge iri yekuuraye makonye mundani memwana.

Zvinokurudzirwa yaamho kuti kuti zvitoro zvinotengesa mitombo, mitombo yavo ngainge iri mumakhabati akavharika, ari ekuti muntu unokona kuona mutombo uri kubanze.

Kune mhando dzemitombo dzakaparadzana dzatokone kupiwa kuzvibhehleya imweni yakona inotosanganisire naiti dzekuti muntu unokone kutodzibaya uri kanyi kwako.

Mapilizi anokurudzirwa kuti tikaona zviyani tanyorerwa ekuti ngatimwe mazuwa eshe kweupenyu hweshe titeedzere zvinonga zvabhuyiwa ngemadhokodheya.

Tinokurudzirwa yaambo kuti kana tahine mitombo zviane ,ngatiyayeye, tizwe kuti tinokume kumhatso tonwa chikandinye.

Imweni yemitombo inooneke muzvitoro zvinotengese mitombo ngeye madziso. Mitombo yemadziso haidi kuchengeta mukuvo vakareba.

Zvimweni zvezvatinoona zveitengeswa muzvitoro zvinotengese mitombo. Zvinosanganisira zvinosenzeswa nana mai ngendombi munguva yawo yekuteera.

Mitombo irikuuya iri mumhando dzakapambaukana amweni arikuuya ari mapilizi, amweni ngeekutoti munhu unokone kutomwa upenyu hwako hweshe.

Ngendaa yekuomerwa ngeupenyu antu orumbe kootenge mitombo kubanzi eiti ndiko kwayakachipa ngatizvirekere ananhi zvinenjodzi hurutu kuutano hweantu.

Kune mhando dzemitombo yechikotsoro yemazuvano dzakaparadzana. Yezvino ndoda kundotsanangurira madhokodheya zvinonga zvese mwana wako wodetserwa.

Maphilizi anoseenze mishando yakaparadzana mukati memwiri wemuntu, amweni anonga ariferedza marwadzo panyama yemuntu.

Tinokurudzirwa kuti zviyane tapuwe maphilizi kuchibhedhleya, ngatione kuti tamwa eshe, tadunga, tapedza. Ndokuti tipone.

Tinodakara yaambho ngekuwanda kwaite mitombo zvinyari zvibhedhlera zvizhinji mitombo irimo wazoshaisisa kuchibhedhlerako ndopaunozootenga kuchitoro chinotengesa mitombo.

Mitombo yechiyungu iyi yabati chakata muzvitoro zvinotengese mitombo. Zvimweni zvakona zvotovakirwe musinde mwemamizi edu.

Amweni akaone maphilizi awandisa zviyani, anoore mwoyo kuti hii handiapedzi. Hino tinokurudzirwa kuti ngatimwe eshe pakani apera.

Ana arikufundire mishando yakaparadzana yekurapa amweni arikufundire kurapa antu amweni arikufundirewo kunasira mishonga yembuka.

Mitombo yechiyungu yabaadzara mweshe mweshe muzvitoro zvinotengese mitombo tiri kuiona kundokarakadzana kuti tisatenge kubanzeba ngatitenge mukati.

Mitombo yechi manje manje iri kudetsera yambo kumatenda e gotsorwa ngendaa yekuti inotobva yatouraya utachiwana hwakona unenge uri muchipfuva.

Tinonoramba tichikurudzirwa andani kuti titenge mitombo kuzvitoro zvakapiwe mapepa ekutengese mitombo zvakambaanaka.

Tinobabonga nemapilizi atinopuwa kuzvibhehleya hino chatinofanira kuti tiziye ngechekuti atikurudzirwi kusiya mapiizi panzira ngatimwe eshe atinonga tapiwa

Pemunotorwa ngazi payani peienda kohloiwa inosisa kuti anenge eihloya wakona anyore nemapichibhohlera pacho kuti mune chitenda ere kana kuti amuna.

Ukagume kuchibhehlera zviyani dzimweni dzemukuwo wakukorera kudonga mapirizi anoseenzese mvura yaanoisa mutombo yakhona mukati okubaira.

Mukuedza dzingwarira ashandi emuzibhehlera anemutombo waano seenzeswa wekupfapfaidzirwa mwiri wemuntu kuti asabatira matenda.

Kune mitombo yedu yechiandu yatinokone kuti tinotenga muzvitoro zvinotengesa mitombo kune anoda kunasira makanda awo aya ngatisaende kunotenga mitombo pabanze.

Chitenda chebesha chinouya chiri mumhando dzakaparadzana nemitombo yakhona inouyawo iri mumhando dzakaparadzana imweni ngeyeku pfapfaidzira mumiro.

Kune mhando nemhando dzemitombo inodetseredze pakushamba kwengazi mumwiri mwemuntu amweni akona maphilizi.

Maphirizi mazuva anaya hacharwadzi kumwaba ngendaa yekuputiridzwa kooitwa. Atichambozwi kana panovava zvinondoputikira mberiyo.

Imweni yemitombo inooneke muzvibhedhlera yemuzvitoro zvinotengesa mitombo, ngeemadziso. Tinokurudzirwa kuti tiiseenzese zveienderana ngezvatakabhuyirwa.

Mitombo yechikotsoro inouya iri mumhando dzakaparadzana tinondorambe teikarakadzana nezvitoro kuti asatengesera anhu asina matsambaba.

Mitombo yechikotsoro yakazaremo muzvibhehlera .Inoiteokusiyana kuti iyi ndeyeasharuka here , iyi ndeyehwana hudoodori ere , yeshe irimwo .

Mitomo yechimanje manje inouya irimumbando dzakaparadzana zvochiyenderana ngekuti mutenda wakhona urikona ere kumedza mapirizi kuti usingakoni wochibairwa naiti.

Tinokurudzirwa kuti tapuwe mapilizi zviyani kuchibhendhlera tibeure kabhokisi kakona toerenga kapepa kanonga karimukati kanotidetsera kuziya maseenzesero etichaita mutombo

Amweni anoti eirwadziwa zviyani oti nganditore maphiritsi mairi kuti zvirwere zvikurumidze kupera, azvitendedzwiba. Muntu unotendedzwa kutora mitombo zveyienderana ngezvaakabhuyirwa.

Tinokurudzirwa yaambo kuti tapuve mutombo uri muchikaba ngatisenzese mutombovo uri muchikaba. Anonga eitoziya chikonzero chauisire muchikabamo.

Chiro chakabai naka kuti waona zviyani kuti nxondo dzako dzakamanikidzika ngatiende kuchibhedhlera toobetserwa ariyo madhokodheya anokubetsera.

Mukhuhlani wekushate soro utoriwo ngebandiko rawo nyanyei pazvibhehlra zvekuwani payani kwaanenge eifundisa anhu maererano nekungwarire nxlondo dzawo.

Mwana inthaka yedu yemunhu weshe ngekudaroko abereki tinokurudzirwa kuti tione kuti ana abairwa ere mitombo yawo yekuadziirire kumukhuhlani.

Utano hwemwana hunokosheswa maningi ngendayoyo tinoona kunyeya zvimecheni zvakawanda maningi zvinobetseredza ana angawa asangane nenjodzi.

Hutano hweana adodori hunongwaririrwa pashi reshe. Tinombona dzimweni dzemukuwo mapandiko akaparadzana anonga eimboape zvekurya.

Ana mukoti nemadhokodheya anobatikira maningi kuti utano hwevana tinoona eidetserana pamweni kuona kuti mwana wadzokera ere muhutano hwake.

Ana anosise kuti afundiswe ngezvekodzero dzawo adziziye kubudikidza ngekumbobuda aimbohamba airatidzira kuantu kuti antu aziye kodzero dzawo .

Dambudziko renxondo riri kubata hee nekuana adodori hino kune mapandiko akadziemera anobatikira hutano hweana anogamba eiafundisa kudzingwarira.

Mwana weshe kusanganisire ndombi dziri kuyaruka, dzine kodzero yekubatwe zvakanaka nekuenzaniswa. Ngekudaroko ane mukuwo wevanombohamba eifundise ruzhinji, maererano...

Makubhuku ayani anonyorwa kuchibhedhlera neaunonyorerwa iwewe rinyari khadhi remwana raunonyorerwa kuchibhedhlera riyani zvakakosha maningi kuona kuti ana abairwa anganayi.

Kune mapandiko anobatana pashi reshe, kuona kuti mwana weshe ,wadetsereka ere pautano hwake, waningirwa ere, wadziirirwa ere kumikhuhlani.

Anofunda ngezveana akaongorora akabuda ngerekuti mwana anosisisrwe kuti awane nguva yakawanda yekutamba zvonazvo zvinogwinyise mwiri wake nendxondo dzakwe.

Michini iyani inouya muzvibhedhleya yeiuya zviyani pane vanotonofundiswa kuiseenzesa michini yakona aindozi weshe -weshe wabata wabata.

Anosenze muzvitoro zvekutengese mitombo ayani , anhu akatofundire basa rawo dzimweni dzemukuwo kuti kwaite mutombo unonga usingadiwi zviyani tinotoona eitobhuya pazvivhitivhiti.

Chezvinoita kuti ngatirambe teikurudzirwa kuti ngatiberekere kuzvibhehlera indaa yekuti kune ashandi ariyo akatofundire mushando wakhona iwowo wekubarisa anthu.

Bandiko rezvehutano pashi reshe rine ashandi anohamba eifundisa antu maererano nezvekuzvingwarira ona pachawo.

Kune rimweni bandiko remadhokodheya akafundira kusenza ngeantu anorarama nehurema tinovaona dzimweni dzemukuwo achivafundise kutamba mitambo yemene.

Madhogodheya edu anthu akafundire mushando yavo, anoziya zvaanenge eiita, kuti ari wemadziso unondoema ngemadziso awawo basi.

Munomboziya ere kuti antu ayani anonga ari mumovha dzinodetsera vakuwara kana vanonga varipadambudziko anonga atori madhogodheya akatofundire udhogodheya.

Vashandi vekubazi rezveutano vanogare mishongano yakawanda maningi ngeantu eiafundisa dzimweni dzemukuwo nemicheni yechizvino zvino maererano neutano hwavo.

Mu zvibhehlera mwedu mwaka dzare ashandi aka fundire basa rawo anyari pavari pawa guma antu arimwo eshe akaende ku zvikora ko fundire basa irona.

Tine ashandi vakafundire mushando weku chengetedza vayani vanorarama ne urema anhu awawo anoite basa gurutu mu zvibhedhlera kuone kuti ana awawo a detsereka.

Mazuwa anaya zvoitwe kuudhokodheya uko eifunda zviyani unotofundire zvemazino unotofundire izvozvo otoseenze izvozvo wemundani ngewemundaniwo zveindodaro.

Ashandi emuzvibhehlera zvisinganingirwi kuti uyu unosenzera pari anokurudzirwa kudzingwarira ona pachawo ngekudxoka zvidxoko zvinokodzera.

Tine antu ari muzvibhedhlera akafundira mushando wekuaraidza neantu ayane anorarama neurema ,antu awawo anoziya basa rawo mazwa .

Chimweni chiro chakakosha maningi muupenyu kupe ngazi yako kuti ikone kuzodetsera ayana anonga aripanguwa yokurwara.

Pemunoiswa pamichini zviyani ,anhu awawo aasisi kufundire mucheniwo pauriba, anhu akatofundire basa rakhona, anonga eitoziya zvaari kuita.

Ashandi anoshande muzvibhedhlera anotofundiswawo muzvidzidzo zvavo kukone kubhuya ngeantu , ngearwere kuwane mukoo wekuyayeya zvinonga zveibhuyiwa ngemutende

Ashandi ano senza muno hloyerwe zviro zvinobve mu antu nguva zhinji tino one aka ndxoka zvi ndxoko zve kuzvi dziirira kuti asa batira matenda anonga eyi senza nawo.

Ashandi muzvichibhehleya akafundiswa kuti azvi gwarire kubudikidza ngeku gxoka zvindxoko zvinoa dzivirira nguva yaanenge eyisevenza ne arwere.

Ashandi anoshande muzvibhedhlera, kusanganisira madhokodheya ngeakoti, odetsereka yaampho, kubudikidza ngemicheni yechizvino-zvino, inosanganisire ruxunga.

Tinobonga maningi ngemishando watinoona weiswa nevanoshanda muzvibhedhlera anaysri madhokodheya nevandamwo.

Kubeurwa kunoitwe zvitoro zvinotengese mitombo nguva dzeshe kwakakosha maningi ngendaa yekuti umweni denda rinobata usiku. Rikapanda sororo, unoziye kwekurumba weienda.

Tinokurudzirwa ana mai kuti tabare ana edu zviyani tisatanga tamayina mitombo yechiantu kuti mwana waneseka zviani ngatiende kuchitoro chinotengese mutombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu, nguva zhinji dzinonga zvakabeurwa. Ngendaa yekuti anonga eiziya kuti matenda anouya nguva yeshe-yeshe.

Mazuwa anaya zvandooko ngezvekuti chibhedhleya chimwe ngachimwe chinonga chine chitoro chinotengese mitombo. Chingaye mukati mechibhedhlera kana kuti kubanze asi pari pasi..

Muzvitoro zvinotengese mitombo zvinooneka zveitengesehe mitombo neinoisirwa mumvura kuti iuraye utachiwana hungakonzeresa matenda kuantu.

Anosenza muzvitoro zvinotengeswe mitombo. Anokurudzirwa kuti ngarongedze mitombo zveienderane ngenhenda dzeinonga eirapa.

Munochengetwa mitombo yechirungu iyi inosisirwa kuti Iri ndau ine makabati ekuti mitombo iyona aigumi mvura.

Anoseenze muzvitoro zvinotengese mitombo, anokurudzirwa kuti ngaasatengesere antu asina matsamba anonga abva kwadhokodheya ekuti ahiniwe mitombo.

Mumhatso dzinotengeserwe mutombo anongwarire utano hwemuntu weshe sagei mweiona eizotengesa zvimweni zvinenge kuita ngaayani anoite zvekurumba.

Chiro chakanaka yaampo kuti waite chitoro chako zviyani chinotengese mutombo chinyorwe pabanze woise chikwangwari khti antu aziye kuti apapo pane chitoro chemutombo.

Chiro chakanaka yaambo chinoitwa neamweni ezvitoro zvinotengese mitombo kuise zvikwangwari zvinonga zveikombidza vanthu kuti kuchitoro chakona chimbori ngechepari.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo zvinobatikira utano wemuntu weshe Sakei mweiona eitengesa zvimweni zvinosanganisira zvinodxokwa nevanonga veiita zvemitambo.

Tinokurudzirwa kuti tidakarire kundo tenga mitombo yechiyungu muzvitoro zvinonga zvakapuwe matsamba ekutengesa mitombo iyona zvinotibetsera.

Zvitoro zvinotengesa mitombo azvindoyemeri kutengesa mitombo yegaba. Zvimweni zvakaita semvura chaiyo yekumwa unotozvionemwo ngekuti zvine chekuita ngeutano wemuntu.

Anorongedze munochengetwe mitombo, anokurudzirwa kuti zviro ngazvihlamburuke, ngazvirongedzeke zvakanaka, mitombo yeirongedzwa yakaenderana nematenda einorapa.

Zvinokurudzirwa kuti tiende pachitoro chinotengese mitombo apapo tinodetserwa kunyazwi atisati taenda kwadhokodheya anombomupa zvekufano seenzesa.

Chiro chakanaka yaambo chinoizwe mumantaraunda mwedu antu azhinji oziya peyani kuti akazwe kuti eutano arikuuya anobuda kuendeyo.

Mukuedza kuderedza kutapuriranwa kwematenda eutano anombohamba eidetsera antu, munyari mwuzvikora mwemene anopinda eibetsera antu.

Imweni njira yekufundisa antu maererano nekudziirire matenda ngeyekunyora pahembe. Munhu atodxoka chidxoko munhu atoerega anenge eitofunda.

Chiro chakandonaka kuti muntu weeshe aziye kuti anodzi dziirira sei kumatenda, tinoona eutano eimbo buda eifundisa antu maererano ngendaa dzeutano.

Payanombobuda payane ewutano, eyiwuya kuzodetsera, anope muntu umwe nawumwe mukana wokupinda muchimbatso eyimudetsera umwe eyibuya zvinonesa.

Imweni njira inokone kusenzeswa ngeeutano kuti vagumise soko kuvantu. Ngee kudedza antu kuite mushongano vomabhuira zvironzo zvakona.

Eutano anoseenzese njira dzakaparadzana mukuedza kuchenjedza veruzvinji maererano ngemikhuhlani, inonga yeide kudziirirwa. Anokone kunyore maphepha eianamire murukumbati.

Muntu weshe une kodzero yekuziya kufundiswa, maererano nekudzingwarira, pamikhuhlani inouya, ringaabeshamupengo, ungaamukondombera.

Tinokurudzirwa andani kuti tikazwe zviyani kwadaidzirwa kuti eutano arikuuya, ndiwona mukana wokuti uende wodetserwa.

Kubudikitsa nekuwanisa hutano hwakanaka kumundu hweshe veutano tinomboona dzimweni dzemukuwo eyihambira makambani eyitofundisa andu maererano ngehutano hwavo.

Vantu vazhinji anorambidze ana kuti musanodonhodzerwa hee kwai ngezve ma satanist kunyeperwa peyani eutano anonge aida kutoponesa mwana wakowo

Antu azhinji ari kupona ku budikidza nge chirongwa che hutano chekumbo buda ku mamuzi kwedu eyi detsera antu dzimweni dze mukuwo anonga eyito hina nge mitombo yakona apapo.

Vanotungamirira bandla reutano ane mihlongano yavanombohlaya, eikurukura maererano ngeutano hwevanhu kadzi ,maisirwo azvinosisoiswa panguwa yanenge eibara .

Utano hwevanhukadzi hunosisirwe kuti huziikanwe nemuntu weshe husinganingirwi kuti uri muisa here kana kuti uri mudzimai.

Imweni njira inoseenzeswe kuronge mphuri ,ngeyekubairwa. Unonga weitobairwa panopere mwedzi mitatu yega-yega ,wopetukemwo.

Chiro chakabanaka yamho kuti tidakarire chibhedhleya , kubvira pakudzitwara pakani mwana akura tinondoona rudetsero rwakakodzera ikweyo.

Utano hwemwana hunocherechedzwa maningi. Ana anosise kuti awane mikaka wakakwana kubve kuna amai, ngezvikafu zvaanorya zvinosise kunge zviri zvikafu zvinoake mwiri dzawo.

Ndau dzekuronge mburi dzinosise kuti anhu afundiswe ari pamwepo-mwamuna nemukadzi. Mozwisisa, moyaiya mobetserana muri pamwe.

Kune amweni mapandiko akadziemera, anobatikira maningi utano hwemwanakadzi. Tinoone nguwa zhinji yeihambe muzvikora, eivahine zvekuseenzesa, panguva yavo yekuteera.

Ndombi ne majaha dzo ronge zveku rorana muno kurudzirwa kuti mutange ma vhakachira chi bhedhlera musati matange kuite ndau dzepa bonde.

Utano hwemadzimai akazvitwara hunokosheswa maningi ngendaa iyoyo mudzimai weshe waona kuti wakadzitwara kasira kurumba kuchibhedhlera.

Antu tino kurudzirwa kuti tikwanise kuve neruzivo maererano ngekuronge mhuri. Kuona ana edu kuti tabara ana ato zokwanise kuhina chokurya ere.

Kune mamweni mapandiko akadziemera anobatikira maningi utano hwemwanasikana tinoona nguva zhinji eiuya kuzvikora eiahine zvekuseenzesa panguwa yawo yaanonga arikuteera.

Kubarire kuchibhedlera kunemunakiro wako wekuti mai munodetsereka ngemwana yee unodetsereka kufundiswa zvamunosisirwe kuti muite pamwana.

Zvakanaka maningi kuti mwaone kuti mwadzitwara zviyani ,mudakarire kuenda kohloiwa, kuoneke kuti mwana wakagara zvakanaka ere mundani. Apana zvinonesa ere.

Kuti maona zviyani kuti mwapinde murudo makude kutange mhatso yenyu zviyani zvinokurudzirwa maningi kuti mutorane muri airi moende kuchibhedhleya mohloyiwa musati matange mhuri.

Chakanakire kubarire kuchibhehlera ere ngechekuti mweshe munenge mweingwarirwa mwana unenge eingwarirwa mai akona anenge eingwarirwahe .

Ndau dzekubereka dzinosise kubhuyiwa muri pamwepo ana mai nana baba mweyi bhuyirwa meifundiswa ngeva kazvifundira anozviziya.

Chiro chakabakosha yamho kuti mweitange mhuri zviyani mutange mwaenda kuchibhehleya mohloyiwa ngazi dzenyu mwamuna nemukadzi.

Kuti mwafunge kutange mburi muri mwamuna nemukadzi zviyani chiro chakandonaka kuti mutange maenda kuchibhedhlera mondoongororwe ngazi dzenyu.

Chiro chakanaka yaamho kuti uri ndombi zviyani umboramba weivhakachira chibhehlera weimbohlowiwa maererano ngenyaya yekubara.

Mune mitombo yakawanda maningi inosensa muzvibhehlera. Imweni yamunozoona yaiswe mumazikaba makuru inenge iri yawo , yaanenge veisensesa pamushando wawo.

Ayani anoite zvemitambo ngekurumba ane zvanokurudzirwa ngemadhokodheya kuti apfeke, zvaanoise mumadhoyo awo kuti makodo awo -mabhonzo awo asa ..kanganisika.

Chiro chakabanaka yaambo kuti muntu vamuka zviyani mangwanani ayani. Vombotatamudze muviri vako amweni anotoite ekurumba.

Ayani amunoona eiite zvemabhora ngemitambo yakaparadzana, ane mitombo ,yeanotoseenzesa, kuti mwiri yavo igare iri pandau, yakagwinya.

Kune zvimweni zviro zvehutano zvinokurudzirwa kuti ayani anoita zvemitambo agare ainazvo pasinde pawo kuitira kuti akakuwara aone pekusenzesa.

Mutombo mukuru unodzinge matenda pamuntu kuwane zvawunomboita ngemwiri wako kuti ugwinye kusanganisira kudzitatamura.

Kune rinweni bandla muzvipatara rinosenza ngekudzora nyama dzevantu nemabonzo avo pandau. Antu anenge eitofundiswa kana ayani asingachakoni kuhamba.

Anoite zvemitambo ayani ane zvimweni zvaanokurudzirwa nemadhogodheya kuti adhloke nguva yaanenge eite mitambo zvinochengetedza nhengo dzemuviri yawo.

Zvinokurudzirwa yambo kuti mwuine bato renyu remitambo zviyani pange paine vanonga vakafundira kuzope rubetsero rwekutanga muntu asati agume kuchibhehlera.

Antu ayani anoite zvemitambo ane zvimweni zviro zvaanokurudzirwa kuti agare nazvo. Zvimweni zvinosanganisire zvibhandechi zvekubhandicha kana akakuvara.

Kune mitombo yakawanda maningi inodetseredza kune ayani anoite mutambo imweni ngeyekumwa zvimweni zvakhona anoite zvekudxoka.

Kune madhokodheya akando fundire zve mabhonzo e antu kunyanye ayani anoite zve mitambo anonga eyi detserwa ku hloyiwa kuoneke kuti zvichi pandau ere.

Midziyo yekuseenzesa yakazaremwo muzvibhedhlera chezvinondoda kundoziye painoseenzeswa kuti uyo unoseenza pari uyo unoseenza paari.

Kune imweni mitombo inoseenzeswa ngemadhogodheya, kudetsera ayani anoite zvemutambo imwe yacho anoseenzese chando cheanonge eichata marenje awo ngemaboko

Chiro chakandonaka kuti muntu umbogara weitatamure mwiiri wako. Ukakone kudaro unodzinga dzimweni hosha dzinonga dzeide kuuya munyama yako.

Kune micheni iriyo kuzvibhedhlera iyo inoseyenze kuhloya kunyanye ayeni anoite zvemitambo eyiningirwa kuonekwe kuti zveshe zvichakanaka ere.

Mwaane zvihlayo zvakahlamburuka maningi muzvibhedhleramwo zvinonga zveiita zveshe zvinenge zveide dhogodheya kukwira kudzakira, kuata kugara.

Mushando wareruka kakurutu muzvibhedhlera umu ngendaa yemichini yaayo mazuva anaya, mazuva anaya kwakungoema pamuchini wotonyora weitokubhuira zviripo.

Kune mukuhlani woda kutopedza antu eshe mukuhlani wekuhamba kwengazi tinotokurudzirwa kuti titenge kamuchini kakona tigare nako kumbatso.

Pane zvimweni zvitekwerede zvinotarisirwa kuti zvinge zviri kazhinji panounganiva. Zvekuti antu anokone kuone rubetsero munguva yenjodzi asati aende kuchibhedhlera.

Mazuwaanaya antu achasweri kutemeke masoro, ngendaa yekufunga kuti ndozvihambisa wani, ngendaa yemichini yechimanje-manje, yayo kudetseredza.

Kuuya kwemichini yechimanje manje kwarerusa basa nyanyei muzvibhedhlera kuhambiswa kwemashoko nekuhloya kwematenda muantu.

Mitombo yedu yechianthu, inomera zveienderana ngendau. Imweni mitombo inowanda maningi kugowa kusingadi mvura yakawanda. Imweni inowandawo kumagwasha kumatunthuyo.

Mitombo yechiantu irikukurudzirwa kakurutu, mweshe mwetinohamba, mazuwa anaa ndowangomutaura wakhona seenzesa icho seenzesai zumbani zveindodaro.

Mitombo yechianhu, tinodakara yaambo ngendaa yekuti azhinji oiziya kunyangwe nehwana hudoodori hunotokukhombidze mitombo.

Ndinotombo shaya kuti karetu zvaimbo hamba wani anhu aiite eku hambira ana sekuru ayani kuende kopiwe mitombo zvinezvi ngeka mwana ka dodori kitoziye kuti waite mundani tengepo tsangamidzi.

Magwasha anoti ponesa peyani ndimona maka zara magomboti arikudayi kuraramisa antu azhinji arikuto pona ndiwo magomboti aya.

Mitombo yedu yechiantu yakudakarirwa yaambo mazuvanaya. Kune amweni asingachatombomwi tii yemasamba iyani akundoseenzese mashakani wo.

Kudhayako mitombo yechiantu yaitodhanisa peyani kuimwa. Zvasiyana nezvinezvi, mazuwa anaya ndoo watotungamira mitombo yechiantu irikuseenzeswa maningi.

Mitombo yechi antu yo betsera maningi mazuva anaya akuna unombo ende ku chibhedhlera nge mukuhlani webesha kana we mundani.

Anasekuru edu ekaretu aizive mitombo maningi, sakei mwaiona eirarama makore akawanda maningi asina zvitenda.

Mitombo yedu yechiantu ndiyo yatodzaramo muzvitoromo peshe paunohamba unondoona xvakaiswa zvimashakani zveikukombidza kuti zvakanasirwa ngemutombo yechiboyi.

Kudhayako taindoziye kuti tinoende kuzvibhehlera toode kundobairwa ana. Zvizhinji zvaindopera ngemitombo yechibhoyi, yeikwizirwa, yeimwiwa, zveindodaro.

Kubudikidza ngemitombo yedu yechiantu antu akukwanise kuvana mafuta ekudzora, sipo dzekugezesa mishonga yekuchukuchisa mukanwa ndiyo.

Mitombo yechiantu inoseenza ngembando dzakaparadzana. Imweni inokumiwe mashakani onanikidzwa, ozotwiwa oiswe kana mubota.

Mitombo yedu yechiantu irikuseenza zvakawanda maningi. Antu arikuitora einasire zviro zvakaita semishonga yekugeze mavhudzi.

Mitombo yechi antu ino nasirwa nekusenza nenzira dzaka siyana siyana imweni yakona ino twiwa imweni inondo danikidzwa yosenza yakaoma.

Tinobonga yaambo ngemikana irikupuva kune ayani anoziye mitombo yechiantu. Kuti akone kutobetsera ntaraunda eitoatengesere mitomboyo.

Mitombo yedu yechiantu inosanganisire gehlani riri kuseenzeswe kugadzire masamba ekuti anhu anotoma mwise tii eitodziponesa.

Kune amweni antu aakutorarama ngekurima mitombo yedu yechibhoyi, eitotengesa. Zviri kutope antu mare, zveiapahe utano.

Tinokurudzirwa kuti antani tikaone mutombo inoite kuise pamuzi pedu titore mutombo yona igarire musinde mwemuzi yedu.

Mitombo yechiantu irikubetsera yambo mumamizi mwedu kunyanyei kumakanyi kuyani arikuretu ngezvibhedhlera.

Tinobonga yambo ngekuchengetedzwa kwakuitwe nhaka yedu yemitombo yechindau mitombo iyi taakuiona yakanyorwa mumapepa epa dandemutande reruziyo

Chototidakadza mazuva anaya ngechekutoti mitombo yedu yechiantu. Takukone kuti tiivanevo pamapepa ngemuma bhuku yakuiswemwo neana ari kufunda.

Imweni yemitombo yechiantu kazhinji tinayo mumamizi mwedu, asi hatizviziyiba kuti mitombo. Tinode kuti tione anotironzera.

Mazuwa anaya andu okuridzirwa kuwanze michero ariyo ana ari kutofundira kuseenzesa micheroyo einyora maseenzero eunofanirwa kuitwa.

Tinode kubonga ngekuwandudzwa kuri kuitwe mitombo yedu yechiyantu, zvasiyana peyani ngekare kaya zvaindoiswa mumagaba zvochoswera zviri pasinde ngemoto.

Makwenzi anoda kuti uende mushango mwakhona ngemuntu unomaziya tinodzura midzi dzakhona tikapere kufa ngatiende neanoziya mitombo iyi.

Tinokurudzirwa kuti teipinda mugwasha zviyani kunotsvake magomboti, ngatiendemo ngeanhu aneruzivo rwemitombo.

Imweni mitombo yechibhoyi inoita ekutwiwa muduri imwe yakona inoita zvekunanikwa mashakani akona. Zveshe izvozvo zvinondorapa.

Mitombo yechiantu ndiyona yatotore mikombe mazuwa anaa emuzvibhedlera mwakona unotozwe eitokubvunza kuti wakamboedza ere yechibhoyi kuziya kuti inoshanda.

Chinozoite kuti tidakarire mutombo yechiantu kupinda yechimanje manje ngechekuti iyona aina mutuso wakawanda ba kazhinji kakhona tindori nayo mumamizi mwedu.

Mitombo yechibhoyi mazuvano yondozikanwa chero nekamwana kadodori , ngendaya yokuti yakunyorwe mumabhuku ngemumaphepha ana wowerenga.

Mitombo yedu taisime pamuzi zviyani, ngatibhuire ana inoryiwa ngeisikaryiwi ngendaya yekuti amweni mashakani anotokwanisa kuuraya muntu.

Mazuwa anaya mumamizi mwatihambamwo mhatso zhinji dzaanayo mitombo yechiantu kumadhorobha kumakanyi kwedu yadzaremwo.

Mitombo yechianthu inouya iri mumhando dzakaparadzana imweni yakona inongoseenzeswe mashakani akona pamumbuti wakona weshe.

Tinobonga yaampho ngekuti asharuka edu anoziye mitombo, aakupuwe matsamba ekuti akone kuseenzese mitombo yakhona, eitorapa anthu mumamizi umwo.

Mitombo yechiantu irikudetsera yambo pamatenda anosanganisira mabesha, antu ari kundomwa ngekufukira eitopona.

ukapinda muzvimhatso zvizhinji antu kana oomwe tea zviyani unondoone kuti haachasenzesi mukaka ngemashuka ngemasamba akungosenzesa mashizha edu echivanhu aya.

Chototodakarira kakurutu ngechekuti mitombo yedu yechiandu kune ana arikutofunda maererano ndiyo otoinyore mumabhuku mazita awo ngezveinorapa.

Kamumbuti kanonzi gedhlane katore mukombe pashireshe amweni arikutore eyinasire mafuta ekudzora amweni eyirape mundani mwawo.

Magomboti anobadetsera yampho tinosirwe kuti tiaseenzese tiri kumamizi kwedu nyanyei magotsorwa ayani nemindani.

Tinokurudzirwa kukoshese mashango atinawo munharaunda mwedu ngendaa yekuti mashango mwonamwo ndimwona munobva mutombo yechiantu.

Magomboti anobadetsera yambo inode kuti muende mushangomo ngemuntu unoiziya antu airapika magomarara awo karetu ngemagomboti awawo.

Tinoramba teindokurudzirwa kuti tichengetedze makwasha ngendaa yekuti mumakwashamo ndimo muri kubve mitombo yedu yechianthu kusanganisira ngeyechiyungu.

Mitombo yechindau yakawanda maningi. Chezvinondoda ngechekuti ,udetserwe ngeasharuka anoiziya, usati watange kuiseenzesa.

Tinobabonga nehurumende yakabvuka mapepa kwana godobori edu anoziye mitombo kuti anasire mutombo eitotengesere antu.